Asidɛnt nyɛla din niŋ moto bari mini chɛchɛ bari sunsuuni chɛchɛ bari maa ma nyɛla ŋun gbubo do tiŋ ka kuhura niraba bi soŋ ka gbubi foon nik ŋmahari yɛli shɛli din niŋdi maa

Paɣiba a shɛm n zi kom ka di bɛ ŋmani ni bi yiɛ liiga nim dini kom bɛ balibu balibu ka so chinchinia bi yino kam nyɛla ŋuni bɔbi bɔbiga zoya n bɛ bi tooni la.

Niriba n piɛ foolii n zaya bi puuni bipuɣiŋsi bɛ bi puuni ka bidibsi bɛni bi shɛba nyɛla ban kpa nyɛ pɔbirisi.

zahima be gbambila din kom nyɛ zaɣ' nuɣiso puuni paɣa maa nyɛla ŋun gbubi gbambila maa o luɣili zuɣu paɣ' shaba gba zaya ka zahima be bɛ gbambihi puuni din kom nyɛ balibubalibu paɣaba maa nyɛla ban ti zaɣa ni bɛ ni tumdi tuun' shɛli maa

Paɣaba ayi n ʒɛ ʒɛriʒɛri gbuni ʒɛriʒɛri maa puuni leemu nim biɛni wotamilo biɛni paɣaba maa nyɛla ban yɛ niɛma din kom nyɛ balibu balibu ka so chinchini

Musilim dabba n-zaya bɛ yino kam nyɛla ŋun ye zaba ka di nyɛ zaɣ'piɛlli bɛ shɛba vuli bantabisi ka shɛba pili zipiliti shɛba nyɛla ban zaya ka shɛba dabi bɛ tooni.

niriba n-laɣim ʒeya bɛ tooni piringa n-zaya ka ye ningbuni taɣirigu o nyɛla ŋun pili zupiligu din kom nyɛla zaɣ' nuɣisɔ ka gbubi nuchee baŋ o nuu ni.

Sarati n niŋ ka loori maa tooni nyɛla din wurim pam di nudirigu polo koba maa nyɛla din yihi do tiŋa niraba ʒɛya n yuundi loori maa ni wurim shɛm maa moto bari bɛ loori maa nuzaa polo ka so bɛ di nudirigu polo loori ʒiɛ gba nyɛla din bɛ loori maa nudirigu polo

Loori nim n wurim do palli maa sunsuuni bi puuni shɛli nyɛla zaɣ piɛlli palli maa zuɣu loori piɛla ata n biɛni

Jiramisa n zaya ka kom kpɛ di puuni mori nyɛla din be kom maa puuni dari ka bi pe n soŋ ka doo maa tam di zuɣu o nyaanga so n zaya yuun di o.

Daa bihi n bɛ daani kohari ʒɛri ʒɛri ʒɛri ʒɛri ma nyɛla din pam nyɛ zaɣ vakaɣali ka shɛŋa nyɛ zaɣ dozim bi nyɛla bin yɛ neen shɛŋa din koma nyɛ balibu balibu loori nyɛla din ʒɛ bi nyaanga

Bindirigu ka bi chim niŋ ŋmanni sala n bɛ kurifooti ni ka silba tam di zuɣu piɛɣu n ʒɛya ka niɛma bɛ di puuni paɣa maa nyɛla ŋun ŋmahari bindirigu maa

Paɣaba n wori waa bi yino kam zaŋ tani waɣanli din kom nyɛ zaɣ dozim n vuli bi zuɣu ka zaŋ chinchin pobi bi maŋa

niriba ata n-zaya dabba ayi ni paɣa yino bɛ yino kam nyɛla ŋun kpa nye' taɣirisi doo maa zaŋdi pipa tiri do ŋun bala maa bɛ nyɛla ban mali suhupiɛlli pam.

Doo maa nyɛla ŋun yɛ chinchin liiga n ʒɛ lamalihi kirɛt gbuni ka zaŋ o maŋ tabili teebuli din nyɛ zaɣ dozim doo maa nyɛla ŋun gbubi liiga din nyɛ zaɣ dozim ka yɛ zaɣ dozim puuni o lahi nyɛla ŋun gbubi baaji din nyɛ zaɣ ʒiɛ ka piri namda ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ

niriba n-ʒi kootu puuni bɛ nyɛla ban ti zaɣa ni yɛl' shɛli din chani kootu maa ni maa jaaji kpema maa ʒiya ka tiri zaɣa bɛ nyɛla ban ʒi kuɣisi zuɣu din nyɛ zaɣ' tankpaɣu ka pipa nima pa teebuli zuɣu.

Paɣa n ʒɛ jaara puuni n nyuri tii o nyɛla ŋun yɛ liiga din nyɛ zaɣ vakaɣalilka ʒɛ n tabi teebuli din nyɛ zaɣ vakaɣali diriti ni chɛriti ka bi zaŋ yili dikpuni nutaɣarigu gba biɛni

Paɣaba anahi n zaya niriba ata nyɛla ban ʒi soochɛ ka ye nema din kom nyɛ balibu ninsaringa yino mbe bini ka bobi bobga ka nyaɣi baaji dinkom nyɛ zaɣa piɛnli ka so chinchini dinkom nyɛ zaɣa nuɣuso.

Bia maa nyɛla ŋun gbubi luŋ ŋmɛra ka yɛ liiga shɛli din nyɛ zaɣ piɛlli o nyaanga bia shab nyɛla ban ƶiya n yuundi o ni ŋmɛri maa ka so yɛ chinchin ka ʒi o nyaanga bia shab gba ʒiya yɛ liiga nuɣso ka gba yuundi binshaɣu o ni niŋdi maa

Teebuli piɛlli n ʒɛya ka boduwa nim pa dizuɣu boduwa nim maa nyɛla din nyɛ zaɣ piɛlli di nudirigu polo kabood nyɛla din biɛni ka nyɛ zaɣ piɛlli laati nim ayi n yili duu maa zuɣusaa